Sagalete yaa nayyate yittatera, sagale yaa manchi beetti ikko saadate sagalimate horonsiratenni addi addi kaa'lo uyitanotta ikkite kunino mannu ikko saada sgaliwello heera dandiinannikkitta ku'la dandiittano.

Amano ya manchu betti woyi manchu kalaqo ikinohu womunku kalaqanchosi doogo ikitte tinino adi adi amanote ragi heranotanna adi adi ragini manu kalaqanchosi harunsano doogo noota xawisano

adawu agaraano yineemmo woyiite daga agarate gobba agarate uurrissannota addi addi uurrinshabba ikkite mannu jaddotenni gawajjitannokki gede agartannoreeti.

safote lattishaati yinannihu safote lattishi doogo, xalala anganni waa, caabbicho ikkanna kuni kayiini qansootu woy daga mootummayiwiini afixxannota dancha owaante ikkitinota kula dandiinanni.

minina dubbu saada yinanni woyiite mini saada mine horonsi'nannita ikkite lawishshaho lalo, gereewo, me"e woleno kuri lawannore ikkanna dubbu saada kayiini dubboo heexxannore dubboo galtannore ikka xawinsanni.

Giwirinaho yinanni woyte loosi'ne hee'nanni gara ikka dandaanotta saada ce'ne hee'nanni gara ikka dandaanotta woleno kayinni kuriunni affinani eo manchi beetti heeshshora lowo waaga woyi qeecha aanotta leelisha ikka xawisanotta.

Odoote yaa haaroricho mitu afinoha woleho iillishano garanna woyi mittowa ikkinoha wolewa iillinshanniha ikke kunino mannu hedo soorirate haarore ku"u koiwinni qarru nookkiha affate kaa'lano.

sicconna badooshe yinayiihu mitte gobbaha umiseha ikke umise badooshe afirinoha ikke mitte gobba sicci wole gobba wiini badhanoha baxeeo malaate safirinoha ikke kunino gobba gobbate garinni addi addi xagge ka"ima assine lonsaniha ikka leelishanno.

odoote yinanni wote odoo yaa mittu manchi mitte akkawaawera ikkinore wolewa iillinshannihanna woy haarore mittu manchi afinoha woleho iillishatenni ku'u ku'ii ledo hedo soorrirannota ikkitinota odoo yine xawisa kula dandiinanni.

Godo'le yaa mitte gaamo wole gaamo ledo godo'litannota babbaxxitino dani heewo godo'le yinanniha ikkanna tinino mannimmate keeraanchimmara gogu kaajjillira assinannita addi addi godo'le hanqafa dandiinanni

Superimaarketete mirteti yineemmoti addi addi mirtete dana amadano base ikke kowichono hasi'nitta addi addi mirte qarriweelo affirate halashine worre dikkote shiqqinshanniwa ikkinotta leelishano.

hara daa"atanna darama yinanni woyite hara yaa dargunni daraga sa"a ikkittanna hakko sa'nooniwala'nannire addi addire meesi olliira nookire daa"ate yinayi darama kayiini babbaxitino jaddon kalaqamuyiite ikko mannu loosinoteyi qa"esi agure hara ikkitayoo.

owaantete yinanni woyite duuchu dani owaante ee mootimma ikko mootimma ikkitinokki uurrinsha dagate uyiitannota woyi qansootaho uyiitannota addi addi soqqansho owaantete yine kula dandiinanni.

owaantete yinanni woyiite owaante yaa daga addi addi ogeeyyewiinnieafidhannota babbaxxitino soqqansho owaantete yinanni oheeyyeno ogimmansa garinni dagate uuytanno owaante ikkitinota kula dandiinanni.

dagana maate yaa mayate yitautera daga xaphooma mannu kiiro kalqete ikko motte gobbara heexxannota xaphooma mannu kiiro dagate yinayiiha ikkiro maatete kayii yineemoti mittu mini gidooni heexannota mannu kiiro kultanno.

Bunu minnena sagalete mine yinanihu bunu mini buna horosiniha ike sagalete minino sagalete intaniwa adi adi qixawo asine manu horo asano garini qixesine hiranniwa sagalete mine yine woshinanni

seessaho yineemo woyiite addi addirichi seesa horonsi'nayiire horonsi'ne biinfe keeshinanni ikkito seesaho yinanni kinnirano manchi beeti umosi ikko heranno qoxeesasi seesiise agara dandaano.

agattote yinanni woyiite lamu agattote dani heerannoha ikkanna tenneno shota agatonna giddose alkoole amadino agatto yine lamewa bada dandiinanni alkooleeti gudaate woyi gawajjo afixiyoota ikkitanna ti"i kaayiini gudaatu nookita ikkitinota kultanno.

owaantete yinanni woyiite ogeeye dagate uyiitannota addi addi soqqansho addi addi kaa'lo ogummansa garinni dandoonsa garinni ku"u ko"ee bandikinni baalanko taashine uyiinannita owaantete yinanni.

Hayyonna budde yinani woyite hayyote yaa eggenamu coye tirate baxxeewo garinni horonsidhanoha adi adi qaale hayyote yineemoha ikkiro budu kayinni mite daga galitano amanyootese amadinoho yaate

Dadaloho yinanni woyite hidhanna hiramate milimo amadinoha ikke, kunino manchu beeti hidhayi hiramayi heeranoha ikkasinna konnini heeshosi masaganoha ikkinota kula dandinnanni.

Qooxesa yinani woyite adi adi dani qooxesaho heerate xawisawota ikitana lawoshshaho tullo ilala lagga boona kinna kuriuu baalu kalaqote adi adi qoxesira herawo yaate

owaantete yineemo woyiite addi addi ogeeye addi addi ogummater qajeelsha axite fultinori dagate uyiitannota suwashsho soqqansho owaantete yine kullanni.

rosoho yinanni wote manchi beetti gowwimmatenni egennote widira hige fulate rosannoha ikke konne kayi roso ronsannihu addi addi rosu minnna e'ne ikkinota kula dandiinanni yaate.

hodhishshanna yinayiwote hodhishanna yaa baseten base uduunne ikko wolere darguyi darga saayiisanna iilisha ikkitanna kone kayinni hodhinsanihu addi addi hodhishshaho ikkannore horonsiratenni lawishaho kaamela horonsiratenni ikkinota kula dadiinayi

adawu agaraano yinanniri mootumma adawa agarate babbaxewo garinni qajeeliste uurrissinorenna gobba ikko mannu gawjjamannokki gede kaa'lo woy owaante uyitannoreet yaate

mini uduune yinannihu mine horonsi'naniha ikke kuri"uuni addi addi mini horora horonsi'nanni uduuni noota kula dandiinanni lawishshaho buna gafirate bunu jawana sagale qishirate sagale qishi'nanniha addiaddi uduune ikka dandaao

Sumudaho yinanni woyte malaate ikke kunino addi addi sokka giddosi amadino garini loonse badheeni daggano ilamara rosicho aano garinni qixxeessine worooniha.

Loosoho yinayi woyite duuchu loosu gari heeraha ikana kunino ooo mootumate looso ika dandawo wole manchu umisi looso losire galawoha ika dandawoo xaphomuyi loosu manchi beeti soorirate asanota laneemo

muuziiqaho yinanni woyiite addi addi huuro ikkite tinino meesi huuro ledo karsiisantte woye meesi huuro biifisate addi addiwa horonsi'naniha ikkinota xawisa dandiinayii.

Faashinete yinani wosooramani daanore faashinete yinani ikana yite yana yana agare wogga agare kurino mani hasatto babaxitinota ikitana tene faashinete yinani

Sumudaho yineemo woyite malaate ikana kunino kayini mitte dagaha adi adi dhagese leelishano garini loonse badhee dagawo ilama rosicho adhitawo garini qixeesine worayiho yaate

superimaarokeetete mirte yineemoti duuchu dani mirte miteenni duune injaanno garinni worranni bayiicho qidheesine dikkote shiqinshshanniwa ikke kunino mannu hasiri yannanni hasiriyoore mare hidha dandaanowa ikkinota kula dandiinayi.

bunu minenna sagalete mini yinanni woyiite bunu mini buna horoonsi'nanniwa bunu araadinohu bunasi hidhe aganni yanna saysannowa ikkanna sagalete mini kayni fodowa hudirinohu mare hidhay itay horoonsirannowa ikkinota kula dandiinay

Dagana maatete yinanniti, daga yaa xaphooma gobbate giddoni woyi kalqete heedhanotta mannu kiiro baalantanni dagate yiniro maate kayinni mitu mini giddo mitteenni heerano mannu kiiroti.

daddaloho yineemmo woyte addi addihu daddalu gari heerannoha ikkanna kunino mannu hidhay hiramanni assanno millimmo ikkite manchi beetti eosi minesi heeshshosi lossate assanno millimmo ikkitinota kula dandiinanni

Hara, daa"attanna darama yaanohu, harate yaa basetenni base dargunni darga hara ikkittanna ha'nonniwa la'nanniricho addi addiha daa"attate yinanni ,darama kayinni babbaxxitino jadoni qae olla agure fulla ikkittano.

Super marketete mirteti yineemoti lawishshaho adi adi agato intani sagale yanansa mitore ikitukini seeda ba`uyikini bobukini biifewowa wore hiranita leelishano.

Minenna galani yinnanni woyite, mineho yaa xaphomunni adi adi horora horonisinaniha ikke, galanni mineti yinanihu kayini galate manchi beeti gawajamaaki gede agaratenni kaalanoho yaate.

Owanitete yinani woyite adi adi ogeyye adi adi ogumate danidonsa garinni dagate uyitanotta adi adi kaalo owanitete yine woshinni yaate

mininna biirote uduunnicho yineemmohu mini uduunni mini horora horoonsi'neemmoha ikke kuriuuno lawishshaho itate horoonsi'neemmo sayne waa agate horoonsi'neemmo birciqqubba buna gafate horoonsi'neemmo jawanna ikka dandaanno biiroyhu kayni biirote horora hosannoho yaate

amma'note yinanni woyiite manchoho ynay kalaqami kalaqaanchosi harunsanno doogo ikkitanna tinino addi addi amma'note daninna uurrinshubba noota la"a dandiinanni

adawu agaraanooti yineemmoti addi addi mootimmateni qixxaabbe gobbate adawa agarate babbaxxino basera uurrinseenna heedhanno manna ikkite kurino gobba gawajjantannokki gede qansootu godda"amannokki gede agartannoreeti

seensilleho yinanniwoyeete meessi suude soorirate babbaxino manuyii kalaqaminoricho horonsi'ne meesaneeto biifisirate assi'nanni ikkito seensileho yinanni.

Ijaraho yinanni woyite ee quchumate minaniha adi adi ee minna jajaba ducha horora ikanoha motummate iko wolle raganni lonse gundaniha mi e ika lelishano

Minina biirote uduunicho yinemo woyite miniha mine horonsinaniha ikkana biiroyihu kayini biirote horonsinayiho lawishshaho minihu itate ikko agate goxate horonsinayi uduune miniha ikana biiroyihu boreesirate wole wolere asirate horonsi

mininna biirote uduunnicho yineemmohu mini uduunnichi mine horonsi'naayiiho addi addi horora itate agate qishirate gafirate itate agate horonsi'nayiiha mini uduunneeti yinayiiha ikkiro biirote uduunnichi addi addi borro borreessate horonsi'nayiiha ikkara dandaanno

Saffote latisha yinemowoyit saffote latisha adi adi owaante qansootaho manaho mootuma uyitanoha ikke kunino doogo xalala angani waa caabibicho ikinota xawisa dandinani.

Muronna laalote yinanniri addi addi baattote giddoni fulte mannaho ikko saadate addi addi horo uyittanore lawishshaho sagalimate xaginateho horonsi'nannire murote yine woyi laalote yine woshshinanni.

kalaqonna qooxeesa yinanni woyiite addi addi kalaqi heeranoha ikkanna baatote aana kuni kayiini heeranoha addi addi kalaqo hanqaffe amadino oluubba qooxeesaho yine kula dandiinanni.

Faashinete yinaniri yana yana agere woyi woga woga agare daanore adi adi suudinni loonse dikkote shiqinshanire faashinete yinnanna kunino adi adi manu hasato kaima asatenni loonsanireti.

sagalete yineemmo woyte haammatu sagalete gari heerannoha ikkanna sagaleno utanose horo garinni addi addi gari beenkayta ikkitanna xaphoomunni sagale manchi beettira ikko saadate heerate lowo qqecha wo lowo geeshsha hasiissannota kula dandiinanni

giwirinnaho yineemmohu addi addi loosu gara ikkkanna kurino baatto loosire gala saada ce"e heera konni garinni assinannita lophote sharro giwirinna ikkitewoota dandiinayii.

ko'attete yineemo woyiite lekkate wodhinanniha ikke kurino babbaxinoha saadste goga horoonsiratenni manchi lekkara injaanno garinni qidheesine horonsi'nanniha ikkinota kula dandiinanni yaate.

Odoote yinanni woyite manu ku'u ku'uwinni babbaxitino doogonni macciishanotanno ikkite wolu garinni mite akawawera ikkinore wolewa iillishanni doogo odootte yinnanni.

Amma'note yinanni woyite manchu kalaqi wo'munku kalaqaanchosi woyi magano harunsanno doogo ikkite tinino mitte amma'no woyi mittu kalaqaanchosi harunsawo gari amma'nawo ragi woluyiwii baxxannota xawisa dandiinayi.

goddo'lete yineemo woyiite duuchu godo'lete gari heerannoha ikkanna kunino addi addi gariininna gaamonni beenke assinannita babbadhitino heewo godo'lete yine woshshinanni.

Godo'le yaabmayate yitawotera, godo'lete yineemo woyite duuchu dani godo'le heedhanohha ikkanna kunino mite gaamo wole gaamo ledo asitanota adi adi heewo godo'lete yine woshinanni.

Mininna dubbu saada yinanni woyte mini saada mini horora horonsi'nannire ikkite kuriuuno lawishshaho Lalo ,Me"e Gerreewo Harre, Farado ikkanna gobba saada kayinni addi addi moicho ikkitinotta ku'la dandiinanni.

Baatote offolonna xage yinnanni woyite baato ofoolose garinni gottiimate mereerimatenna xeeichamete yine gaama dandinnanni, hatonni ofolose kaimi garinni adi adi xage afira danditano.

hara daa'atanna darama yinanni woyte hara yaa darguyi darga soorira ikkitanna soorri'noonnire la'nannire addi addire haarore daa'atate yinayi darama kayinni babbaxxitewo jaddonni qaesi ollaasi agure fula ikkitawo

sagalete yinemo woyite e duchu dana amadinotta ikitanna tinino kayinni manuno iko sadano itatte sagalimatte horonsiranota ikitinotta kulla dandinanni yatte

safote latishshaati yinayii woyiite daga afira hasiissannota addi addi latishshu owaante ikkitanna kuri"uu gidoyeeno lawishshaho doogo, qararu anganni wayi, caabichu daga motumayivi afira hasiisinoha ikkinota kula dandiinaye

Booharani mereersha yinanihu mannu godolani ku`u ku`uu ledo hasaawani yanasi sayisanowa injaawe godolanowa itani agani sayisano baset ikitinota kula dandinani.

Safote lattisha yinanni woyite safote latishi mootumma dagate woyi qanisottaho adi adi owaanite uyitanohha hanqafinoha ike, kuninno waa xalala anganniha caabicho doogo'o laweeyoore janqafanno yaate.

elekitiroonikisete yineemmo woyiite haammata elekitiroonikisete mirta afantannoha ikkaanna lawishshaho silke kompiitere kuriuu baalu addi addi horo manchibeettira aatenni mannu yannate ledo qaafawoo gede assatenni lowo kaa'lo assitanno

amma'note yinanni woyiite mannu kalaqami baalunkunni harunsannota addi addi amma'note doogo kultanota ikkite tinino mannu cubbuyiwayiini bunshshete loosiwiinni agure kalaqaanchinsa ledo heeranno heeshsho kultanno.

sumudaho yinanni woyite sumudu ya mitte dagaha galitinose ee balichomasse amagnotesse adi adi e ghagubba amadino garinni loomse wolle ilamara rosicho ikawo garinni ofonshishanni malatetti yatte

daganna maate yinanni woyiite dagate yinayiiti xaphooma manna baattote iima heerannoha wo'mankanni dagate yinayiiha ikkanna maate kayeenni mittu mini giddo heeranno mannaati

Minina dubbu saada xa mini saada lawishaho me`u gerewu hare faradu lukiwu lalalu mini saada ikana dubbu saadati yineemohu baalanka gaxigala dubbu saada yime woshinanai.

Supermarketete mirteti yineemo woyite duucha mirte haala`laduni afantanota ikinoha ikitana tinino mirte injeeshine ba`awoki garini worayiwa qixeesine dikote hiranita ikinote kula dandinayi

murote yineemo woyiite darchonsa horonsi'nanniha ikke kuri"uuno sagalimmate mannaho ikko saadate sagalimmateno horonsira dandiinannire ikkinota kula dandiinanni wole ragaano qolle xaginaatehono horonsira dandiinannire ikinota kula dandiinayi yaate.

poletikaho yaa gobba gashshinanni seera ikke kunino mitte gobba wole gobbawiini galtino galtino baxxitinotanna umise haxanonna horonsixxanno polise addi addita ikkitinota leellishshannoha ikke leellanno yaate.

Koattete yinanni woyite adi adi saadate goga horonsiratenni loonsanniha ikke tini koateno manchi beettira lekkasira uuyitano keerranchimanni lowo horo afidhinota ikkasenni leka adagunni gufichunni xaadakki gede gargaritawo

Odoote yinani woyite mannu afinoricho ku`u ku`iira odoo iilishanona mashalaqe soorinani doogo ikite babaxewo woyi odoote uduunicho woyi mara horonsirateni mashalaqe iilishanita kula dandinani.

Babaxino dani uduunicho yinanni woyite uduunichu horosi kaimi garinni ku'u koiyinni babaxa dandanno lawishaho mine horonsinanni uduunini aano horo kaiminni babande la'a dandinanitta xawissa dandiinayi

Muronna laallo yineemo woyite baatote gidonni loonsenna laallanore ikke kurino adi adi hororra sagalimatte manaho ikko saadate hasisanore ikkinotta kulayi

biifisate yinay woyte biifisa yaa hee'nayi ollaa gallayi mine hee'naywa uddi'nayi gara woleoo kuri baala afaaha ikke kunino uullate iima hee'nayi heeshsho biifaado ikkituro lowonta dancha ikkinota leellishshano

Kalaqonna qooxesa yinani woyite kalaqote yineemohu baatote anani heranohu adi adi kalaqo ilaala lagga waawubba w.k.l ikanna qooxesu kayini heenani olaa ikinota xawisa dandinani.

Electironksete yinemo woyite yanate udunicho ikke kunino manchi beetira lowo horo aateni afamano lawishshaho tewo anganke horonsinemota silke babaxitino horo manchi betira aateni afantano yaate.

maashshinubbate yinanni woyte eee duuchu dani mashshinubba heedhannoha ikkanna tinino addi addi looso loosatenni manchi beeti gulbata riqibbe babbaxinno looso shotu garinni loosate injoo ikkite kaa'litanno

Afantino hashanona anuwwa yinemori hattono adi adi wogara goba gashitani goba gashateni lowo dhage losinoha ikitana anuwate yinemorino hattoni babaxino garini kulanisire ikka danditano.

mininna dubbu saada yinayiwoyiite minisaada yaa mine horonsi'nanita mini horora ikkitannota babbaxitino horo manch beettira uyiitannorenna mine mannu ledo heexxannore mini saada yinana dubbu saada kayiinni gaxigala dubboho heexxannore dubboho galtannore ikkitinota kula dandiinay.

borrote uduunne yinanni woyiite addi addi borrote uduunni borrote horora horoonsi'nanniha ikke kuriuuno lawishshaho biire woraqatu tenne horora hosannota kula dandiinanni.

kalaqonq qooxeesa yinanni woyiite addiaddi kalaqi heerannoha ikkanna baattote aana kuni kayiini addi addi kalaqi addiaddi qooxeesira heerannota kulanna xawisa dandiinanni.

mininna biirote uduunicho yineemohu mine horonsineemoha addi addi uduunicho itate, agate, qishirate horonsi'neemoha mini uduune yineemo ikkiroro biirote kayiini biirote horora horonsi'naniha addi addi uduune biirote uduunicho yine bada dandiinayi

koatte yaa lekkate wodhinanniha ikke lekke addi addi danonni gawajjonni agarannoha iso kayi loosate horonsi'nannihu addi addi saadate goga ikkinota kula dandiinanni.

Seensileho yinannihu manchi beetti umosi biifisirate assanoha ikke konirano addi addi uduunicho horonsiratenni goowaho wodhinanniha ,maccate wodhinanniha angate qubbichira wodhinanniha wodhatenni assano biinfileti.

elekitiroonikisete yinanni woyiite haammata yannate uduunne ikke kurino addi addi horo yannayha manchi beettira aatenni lowo qeecha afirinoreeti lawishshaho silkekompiitere kuriuu lawannore elekitiroonikisete yine woshshinanni.

muronna laalote yineemo woyiite addi addi muronna laalo baattote giddonni loonseena fulte mannu sagalimmate horonsirannore ikkitanna kuri kayiinni darchosenna gummase itatenni horonsi'nayiireti.

umu danancho yineemmohu uminke giddoydinni ciirannoha ikke umonke guggushshatenni uminke addi addi gawajjora reqecci yaannokki gede gargaratenni qiidaho ikko arrishshote gawajjonni xaadawookki gede kaa'lawoonkeho yaate.

minenna gallanni mine yinanni woyiite addi addi mini addi addi horora horonsi'nannihu heerannoha ikkanna gallanni mini kayiinni manchi beetti galate umosi babbaxxitino jaddonni agarate hasiisannoha ikkinota xawisa dandiinanni

Roso yaa egeno dikinaniwa woyi egeno ronsaniwa ikke kuni kayini rosaano babaxino roso deerini qixeesinooni roso rosateni buqensa losidhanowa ikinota leelishano.

ko"atte yaa lekkate wodhinannita ikkite tenneno kayiinni loonsannihu addi addi saadate goga horoonsi'ne addi addi suude kalanqe manchi beetti lekkara injaanno garinninna lekkasi dano agartanno garinni loonsanni uduunnichooti

borrote uduunnicho yineemmohu addi addi borrora horoonsi'nayiiha ikke konnirano horoonsi'neemmohu lawishshaho woraqatu biire kuri"uunni addi addi borro borreessine horote hosiisira dandiinannita afa dandiinanni.

loosoho yineemmohu baattote aana manchu kalaqama ikkinohu heeshsho ledo assannota babbaxitinno sharro ikkitanna tinino minesi heeshshosi gobbasi lossate assanno millimmo giddo gaamantanno

Mini uduenti yiunemohu mini horora hosaanoha ikke lawishshaho mine intaniho angianho adi adi udunicho intayiha angaiyha udinaiyha wodhinaniha ee gonxaniha baala mini uduuni giddo gaamayi.

Owaantete yinanni woyite daga baalanti babadooshu nooyikiha, gare bandiki dana bandikki baala'nkonni uyinanni soqqa'nsho ikkitinotta xawinsayi

hara, daa"atanna darama yaanoora harate yaa basetenni base soorira ikkitanna soorri'nooniwa la'nanire addi addire daa"atete yinayii darama kayiini hee'nooni qa"e qooxeessa agurre babbaxitino jaddonni fula ikkitanno.

Owaantete yinanni woyte addi addi dagate uyinannita babbaxxitino soqansho owaantete yine woshshinanniha ikkanna kuri giddonni addi addi ogeeyye baalunku qansotira badooshu nookkiha uyittano soqansho ikka ku'lanotta xawisano.

daddaloho yinanni woyiite addi addi manchi beeti uullate iima assanno heeshshosi soorirate assanno milimillo giddo gaamantannoha ikkite tinino hidhanna hiramate ledo amadantino ikkito ikkase kula dandiinayi.

daganna maate yaa mayyaate yitawootera. daga xaphooma gobbate giddoonni ikko kalqete heerannoha mannu kiiro dagate yine woshshinanniha ikkiro maatete yinayiiti kayiinni mittu mini giddoonni heedhanno mannu kiiro ikka leellishshanno.

Odoote yinanni woyte mannu ku"u koi ledo hedo soorira mashalaqqe soorira ikkittanna wolu garinino mite akawawera ikkinoha wolewa iillinshanni doogo ikke horo aano yaate.

Koate yaa adi adibsaadate goga horonsiratenni manchu lekara injaano garinni loonse horo aano garinni qixxeesinaniha koatete yinanni

maashinubbate yineemo woyiite maashinubba addi addi kaa'lo manchi beettira uyiitannota ikkite manchuyiiha dhukasi qodhowatenni jawa ayiira looso shotu garinni yannano qodhoweyoo garinni loonse gudate kaa'lanoreeti.

babbaxino dani uduunicho yinanni woyiite udinichuyiita horosi woye aano horo ka"ima assine horosi garinni babbande kula dandiinanni lawishshaho mini horora horonsi'nayiiha mini uduunicho yinay wolewa horonsi'nayiiha horonsi'naye base gari kulay.

baattote ofollanna xagge yinanniti baattote ofollanna addi addi garinni gaame la'nanita ikkitanna tinino alichaame, mereerima gammojje inna gammojjete yine bande la'nayi yaate hatonni addi addi xagge amadinota ikka kula dandiinayi.

Muurotte yinemo woyitte haamatta muurotte danni afamanoha ikanna tinino adi adi hooro adi adi baasera aatenni saadatte iko maanaho saagallimate iko xaaginateho hooronsi'nayitta ikitinotta kulla daandinanni

giwirinna yaa addi addi loosu raga amadinoha ikke kunino baatto loosire gala saada ce'ne gala ikkitanna tinino addi addi kaa'lo gobbate ikko meessira uytanno kaa'lo lowo qeecha ikkitinnota kulayi

Muziiqaho yinanni woyte babbaxxino garini huuro biifisirate babbaxxewo basera horonsi'naniha ikke kunino addi addi godo'lete base ii'i Maganote base horonisi'nanniha ikkinotta ku'la dandiinanni.

amma'note yinanni woyte mannu kalaqami wo'munkunni kalaqaancho harunsate haranno doogo ikkitanna kunino uullate aana addi addi amma'no harunsinanni doogga noota xawisa woy kula dandiinanni

mini uduune yineemohu mine qishirate, gafirate, agate, goxate, offollate horonsi'neemoha ikke lawishshaho itate horonsi'neemota sayiine gafirate buna gafi'neemo javana kuri"uu baala mini uduune yine woshshinayi

mini uduunne yinannihu mine horoonsi'nanniho ikki kuninno qishirate gafirate itate goxate ofollate woleno togoorira mine horoonsi'nay uduunne mini uduunne yinay.

Afanitino gashanonna anuwate yinaniri, gashano yaa babaxitino yananni goba gashitanni jawa xagge loossanni daginore ikkitanna, anuwanno hate likkenni babaxino qeecha fulatenni lowo looso loosinore ikkitinotta kullanni.

Daganna maate yinani woyite xaphooma manu kiiro gobate gidooni mite gobara heedhanota ikko kaliqete heeranoha manu kiiro kulanohha ikkanna, maattette yineemoti kayini mitu mini gidonni mitteeni heeranno mani kiiro kulano

amma'note yaa manchu kalaqi wo'munku kaaliiqi ledo assannota suvasho heeshsho suvashsho harunso amma'note yine woshshinayiiha ikkanna kunino kayiini mitte amma'no wole amma'nowiinni baxxitannota kula dandiinaye

Ama'note yinanni woyte mannaho yinanni kalaqami kalaqanchonsa ama'ne iso harunsanni harano amanyote ikkanna kunino baalunku kalaqanchisara hirame heeranotta leellishanoreti yaate.

Seensille yinanni woyite seensileho yaa duuchu garinni adi adire horonsi'ne meesaneeto xu'misate asinanni ikkito ikke konira kayinni afi adiricho horonsira dandinanita kula dandinayi

Sumudaho yineemo woyite haamatu garini duuchare amade dagate ilamate sokko sayisano garini qixeesinani malaate ikke kunino qaxalte dagano suffe dagawo ilama adi adi rosicho adhitawo garini loonse worani malaateti.

baadi dhagga yinanni woyiite hee'nanni olliira heedhanota addi addi haqqe ikko rumudda horonsi'ne babbaxitino dhissora meessi egennonni dhagisi'nanniha baadi dhaggeyine woshshinanni.

amma'note yinanni woyiite mannu kalaqammi wommunkunni kalaqaanchissa ledo haranno doogonsa taashira wodaninsanni kalaqaanchonssa babbaxino garinni kalaqaanchisa ledo hedhaoonsa mittimma duurira ikkitannota xawisanno.

Giwirinaho yinanni woyite adi adi loosu milimo hanqafannoha ikke baato loosire gala saada ce'ne galana kuriuunni beetesewete heesho e'o gotti asinanni doogo ikke lowo kaalo assano yaate

Minena galani mine yinani woyite mine adi adi horora horonsinaniha ikke galani mine yinanihu kayini galate horonsinaniha manu e`e galanoja ikke konirano kayini adi adi gudateni manichi beeto agara danidiinota kula dandinani.

owaantete yinanni woyiite babaxitino ogeeyye dagate uyiitannota addi addi kaa'lo owaantete yinayiiha ikkanna tinino mannu kayiini ogeeyewiino ikko mootimmayiwiini afirannota addi addi soqansho ikkitinota kula dandiinayi.

Seensille yinayi woyiite addi addihu seesate horonsi'nanni uuduunne ikke maccate wodhinayiihu goowaho wodhinayiihu angate wodhinayi cuu"ubba kuriu woleno konne lawannore seensilleho yine woshshinayi yaate

mininna biirote iduunicho yineemohu mini uduunichi lawishshaho mini horonsi'nayiiha addi addi horora hosannoha qishirate, gafirate, itate horonsi'naayiiha mini uduune yinummoro biiroyihu kayiini addi addi borro borresirate horonsi'neemoha ikkinota kula dandiinayii.

Baattote ofollonna dhaggese yinanni woyte baatto addi addi ofolloni beehattanotta ikkite koni garini baattote kaima assateni alichame mereerima gamojenna gamojamete yine woshshinanni.

Seensileho yinani woyite adi adi sensileho ikkano uduune duuchu garini loonse qixesinoyiha bilbilaoo laweori macate wodhinayiha angate wodhinayi cuuweoo cuueo laweore horonsine biinfani ikitooti.

Agattotte yinayi woyite lamu dani agattotte dani afamanoha ikkanna konenko shotta agattonna alikole gidose amadinotta dimbisanno agatto yine lamewa bande kula dandinanni yaate

daganna maate yinayii woyiite dagate yaa xaphooma mannu kiiro mitte gobba giddoo ikko kalqete heedhannota mannu kiiro riqibbanno woy kultannoha ikkanna maate kayiinni mittu mini giddoonni heeranno mannu kiiro ikkitinota xawissanno.

afantino gashshaanonna annuwate yinanniri gashshaano yaa gobba gashshitanni addi addi yannanni gobba ku"u ko"iira sayisanni abitinorenna dhaggetenni kullanire ikkitanna hattono annuwate yineemori lowo dhagge syiisinore ikitinota kula dandiinay.

Safote latishsha yinani woyite safote latishshi mootuma dagate uyitanota adi adi latishshu owaante amadanoha ikanoha ike kunino doogo wayi chabichoo laweore ikinore kulayi.

Babaxitino dani ufuunicho yinanihu uduunichu aano horoni kainohuni babandr la'a dandinanni koni garino mini uduuni mini horo aanoha ikkana biirohu hatonni biirote horora hosanoha ikkinota kula dandinanni

Tuqu xaadoshe yinanni woyte tuqu xaadoshi kalqe baallanti horonsidhanoha ikke mittono ho'lanikkiha hasiri manni baalunku umisi hasatto garinni hedosi xawisanowa wolu hedono qalaluni harunsanowa ikka dandaano.

safote latishaati yinanni woyiite mootumma dagate woye qansootaho uyiitanno owante ikkite tinino waa, cabbicho, doogo"oo lawiyoore iilisha ikkitanno.

Baadi xagati yinaniti qooxxesinkera afantano adi adi dubbu haqqenni horonsinanitta ikkite teneno manchu noosi eggenno garinni babaxino xibbira horonsiranotta kula dandinanni

Muuzziqqaho yinanni woyite muuzziqqu yaa adi adi huuronni biifinse qixxeessinoniha ikkanna kunino adi adiwa horonsinanniha godo'lewa ikko ama'noyiwa horonsinanniha ikkinotta kula dandinanni

Biifissate yinanni woyte manchi beetti galanowa ikko heerano qooxeessa minesi oosichosi isonotto biifissate horonsiranotta addi addi dooga biifissate yinanni.

Giwirinaho yineemo woyite adi adi loosu miliimmo hanqafe amadanoha ikke, kuri gidonni baatto loosire gala saada ce'ne heenanni gara ikkanna tinino manchi beeti heesho lowohuni irkisanotta ikkite afanitanno yaatte

Superimaarketete mirte yineemmo woyte hamata mirte qixxesine hiraniwa ikkanna tini mirteno seeda yanna baukkinni injawenna coame biifino basera worre hiraniha ikkinotta leelishano.

Booharanni mereerisha yinanni woyite manu darawossi ledo mitteeni godo'lanni ittanni aganni yanasi sayisanowa booharanni mereerisha yinayi

Hodhishshaho yinanni woyte dargunni dargani darga uduune ikko wolere baseteni base saysa ikkittanna kone kayinni hodhisanihu addi addi hodhishshu horo aano uduuncho xaqamatenni lawishshaho addi addi kaameela horonsirateni uduune baseteni base hodhisa woyi saysa dandiinanni.

Sumudaho yaa malate ikke kunino mitte akawawera loosaminore, mite gobbara loosaminore babaxino xagge leellishano garinni loonse badhiidi illamara worani malateti yaate

amma'note yinayi wooyiite amma'no yaa mancho ikkiyoo kalaqami baalunku kalaqaanchosi harrunsanno doogo ikkitanna tennera kayiini addi addi amma'note ragi heerannoha ikkanna tinino mannu lawisi garinni kalaqaanchinsa ledo haranno doogo ikkitinota kula dandiinaye.

hodhishshaho yineemo woyiite uduunicho ikko wolere dargunni darga tareessa woy sayiisa ikkitanna kunino babbadhiyoo hodhishshaho ikkannore horonsiratenni lawishshaho kaameela horonsiratenni uduunicho darguyi darga sayiisa dandiinannita kulanno.

Bunu minenna sagalete mine yinanni woyite bunu mini buna anganni gangalantanni sayinisanniwa ikkanna sagalete mini kayinni adi adi sagalete qixxaawonni qixxeesinne manu hasatosi gede horonsiranotta kula dandinayi

elektiroonikisete yineemo woyeete yannate uduunicho ikkekunino addi addi horo manch beettira aatenni lawo lowo qeecha afirinoha ikkanna lawishshaho anganke heehao silke babbaxitino horo afidhinota kula dandiinay.

Hara, daa'attanna darama yineemo woyite hara yaa dariguyi dariga soorirra ikkitanna, hanoniwa kayinni haarore anfayirico la'nayi hatte daa'atate yinayi darama kayiini heenoyi akawawe agure fule xooqqa ikkitanno

Tuqu xadoosheti yinannihu mannu wo'munkunni umisi hasatto garinni hasattosi ho'likkinni ee horonsiranoha babbaxxitino hedo sooriranoha hattoni kalqete ikke shottu garinni affanotta ikkinotta ku'la dandiinanni.

daddaloho yinanni woyiite hidhanna hirama ikkitanna tinino manchu beetti lophate minesi heesho lossirate biifisirste hakkiino sa"e gobbate ikkate assanno losu qeecha ikke lowontanni jawa bayiicho amadanno yaate.

hodhishsha yineemmo woyte dargunni darga addi addiricho basetenni base tareessa ikkitanna kuni kayiinni hodhissannihu mittowa nooha wolewa iillishate ikkaatta afa dandiinayi

Hara daa`atana darama yinani woyite hara yaa darguni darga taraawa woyi sa`a ikitana sa`moyiwa woyi darga sorinoyiwa la`nayre adi adiricho daa`atate yinani darama kayini babaxitewo kalaqamuni iko manu losinore jaddoni kaesi agure fula ikitanno.

loosoho yineemo woyiite diichu gari loosu heerannoha ikkanna kunino mottummate looso ikka dandaayo manchu umisinni loosire heeranno looso ikka dandaanno addi addi loosi dani nooha ikkanna kuni manchi beetti e"osi heeshshosi woyeesirara assanno milimillo ikka kulanno.

muronna laaloteb yineemo woyiite baattote giddonni fulannore addi addire ikke kurino mannaho ikko saadate sagalimmate horonsi'nanniha ikkasinni murote yineemoti kayiini darose intaayiita laalo kayiini hatto gumase intanni sagalimate horonsi'nayiire ikkinota kula dandeemo.

daddaloho yineemo woyiite daddalu yaa hidhanna hiramate milimmo amadinoha ikke mittu manchi isiwa noore hire wolewa noore hidhanno ikkito dikkotenni hidhinayi hiramayi ikkito daddaloho yinanni.

daganna maate yinanni woyiite daga yaa xaphooma mannu kiiro mitte gobba giddo ikko kalqete heedhanota xawisaoota ikkitanna maate kayiini miteenni mittu mini gidoo heeranno manna xawissanno.

muronna laalote yinanni woyiite addi addi muronna addi addi laalo addi addi basera fultannoha ikkanna kurino addi addi horo manchi beettira ikko saadate uyiitanno horonni lowo qeecha affidhinote yaate

Super maariketete miriteti yineemo woyite haamate dani mirite ikkite tinino seeda yanna ba'ukkinni keeshi'nshe hiranniwa ikkinotta xawissa dandinanni

daganna maate yinanni woyiite dagate yaa xaphoomma mannu kiiro mitte gobba giddo heedhannota ikkitanna maatete yaa kayeenni mittu mini giddoonni heedhannota xaphooma mannu kiiro maatete yine woshshinanni

loosoho yineemmo woyite duuchu loosu gari heerannoha ikkanna kunino mannaho yinayi baali heerate e'o afirate assannota addi addi millimmo loosoho yine kula dandiinanni

Owaantete yineemo woyite adi adi oggeyye ogumansa garinni manotaho uyitanotta babaxitino kaallo, ogimansa kaima asate uyitanotta kaalo owaantete yinanni

Tuqu xadosheti yinani woyite mannu wo`munku horonsiranoha ikke kunino manu ku`u ko`iha ledo hasawate hedo soorirate mashalaqe afate horonsiranoha ikke kaalanota xawisa dandinani.

loosoho yaa addi addi garinni gamme la'nanniha ikke kunino uulate noo manchi beetti baalunku heeshshosi lossate soorirate minesi massagate gobbasi lossate assanoha addi addi milimmo loosoho yine kullanni.

loosoho yinanni woyiite baattotte iima heeranno manni heeshshosi woyeesate minisira ikkate gobbate ikkate ite galate assannota addi addi loosu milimmo loosoho yinanni.

kalaqonna qodheesa yinanni woyiite haamatu dani kalaqi baattote anaanni heerannoha ikkanna tullo, ilalla, lagga addi addi gaxigali kalaqote yine woshshineemoha ikkanna qooxeesaho yineemohu kayiini he'nanni ollaa ikkinota xawinsayii.

Afantino gashshaanonna annuwa yineemmori addi addi garinni gobba babbaxxitinori yannara gashshittani saysinore ikkittanna hattono jajjabba dhagge affidhino annuwa woyi jajjabba ikkitinotta ku'lanni.

Adawu agaranoti yineemori babaxiwo garinni gobbate gidonni gobba edderantakki gede manu goda'amakki woyi gawajamakki gede adawa agarite heedhanore ikkitinotta kulayi

poletikaho yinanni woyiite gobba gashshate addi addi gobba addi addi poletiku gara horonsidhannoha ikke kunino mitte gobba poletiki woye mitte gobba gashshinanni gari wole gabba gashshinanni garinni baxinoha ikkinota kullanni.